Niriba n laɣim ziya paɣaba ni dabba paɣaba maa shɛba zila kpalansi ka bi shɛba zi ala busaa nima ka paɣa so ziya ka tabi o shɛɛ ka ye yingo kɔrigu ma so mi ziya ka bi sabi sabi pa yɛanga zuɣu.

Niriba n-laɣim zaya ka aleepile za bɛ tooni ka so ye liiga buluu ka pili zupiligu paɣa ka esipileeniri tiri ba ka shɛba za nyaaŋa ka lihira so gba ye liiga buluu ka za nyaaŋa

Niriba n laɣim zaya ka pirinsi tam palli zuɣu ka zaŋ noosi maks n pɔbi o nyee ka pili zipiligu zaɣa ʒee ka gbubi marafa ka so gba za o nyaanga ka marafa shabi shabi o nyaanga ka pili zipili sabinli ka bi zaŋ kuriti kurɔsi kurɔsi ka tia ʒɛ ni maa ni.